Exɔtula aɖewo tsɛ le woƒe dɔ edzi eye edze abe Yevuwoe sɔŋ enɔ exɔtutudɔla me. Wonɔ vevie dom le woƒe dɔwɔnawo me ale gbegbe bena wokɔ enuwo laa asi ekɔ le edɔla wɔm.

Ɖevi vi ame etɔ̃ aɖewo … le ehadzi nu srɔ̃m eye nyɔnu ɖeka kpe ɖe wo ŋuti nɔ sanku ƒom le eƒe axatome. Enɔ ɖeviawo fiam. Ɖevi ɖeka nɔ akaya ƒom nɔ dzidzɔkpɔm eye ɖevi ɖeka tse nɔ ŋu ƒom

Ɖeviaɖowo le eʋu ɖe ŋti le mɔdzi, enɔ emo do ɖe eʋuɔme, ameɖeka nɔ asi ʋuʋu le eʋuɔ ŋti, emɖeka kɔe ta ɖo eʋua ŋuti be yeakpɔ ameyi le eʋuame, eʋu geɖewo hã le fimi eye ɖevia do awu ɣe

Ame habɔbɔa ɖowo le keteke to ƒe, eye keteke habɔbɔ ame etɔ̃a ɖowo va le yiyi, ŋutsu aɖe lé eƒe enuwo le asi etɔ ɖe keteke mɔ to, eye nyɔvia ɖe tse nɔ zɔzɔ, ŋutsuvi ɖe tse lé etsi gagoe le asi.

Xɔ aɖe si ke wòwɔ abe ame ene vɔ me nye ame ye o. Ezu nu kpɔkpɔ ne ame geɖe, wotɔ nɔ ekpɔm eye ya hã wɔ eɖokui le nu kpɔm ene. Ame geɖe le nu kpɔm ene.

Nyɔnuvi aɖe nɔ modzaka ɖem ne etɔwo le edu kpeƒe. Ameɖeka nɔ eʋuo nti eye nyɔnuviɛ kenɔ modzaka ɖe la, edo awu dzẽ, yibɔ tsɛ le me eye amegeɖe nɔ ekpɔm.

Amehabɔbɔ aɖewo le asitsaƒe le enu ƒle le asitsaƒe tɔxɛ aɖe me. Wolɔ woƒe nuƒeƒle ɖe keke si wotutuna me eye ame geɖee nɔ vevie dom nu si wɔm wole le enuƒle ƒe la.

Sɔle aɖewoo dzaglã le oƒe edume ƒe ablɔdzi eye wɔɛbe kpovitɔwoo nɔ efu ɖe nawonɔ enu vɔɖiwo daɖe wo dome, sɔhe geɖewo nɔ eduƒu le eʋu mɔdzi nɔ sisi na woƒe agbe.

Wɔmetɔ aɖewo ƒe dɔdaƒe yɔ kple wɔmetɔwo. Ɖevi aɖe hã le wɔmee akpasa aɖe dzi eye ŋutsu aɖe hã nɔ wɔme akpasa aɖe dzi afɔ menyo nɛ o eye ŋutsua ɖe ŋutsu tisitsi aɖe nɔ ɖevia ƒe megbe. Dɔnɔdzikpɔla aɖe hã nɔ nane ŋlɔm ɖe agbale aɖe dzi.

Emɔdola aɖewo le emɔ dom kple veviedodoe eye eŋu emɔdoŋu hʋ nɔ wo dome. Woɖo kuku ɖe eta ekɔ nɔ edɔ la wɔm. ame aɖewo kɔ nane ɖe asi abe exa ene ekɔ le edɔ la wɔe.

Ɔsɔfo aɖe nɔ egbe do ɖa le eku ɖe teƒe eye ame geɖe tɔ le nublanuikpɔkpɔ me. Yevuwo aɖewo hã le nɔnɔmetata la me. Atiwo nɔ teƒea la, teƒea dze abe ameɖibɔ aɖe me ene.